Maangy gis gorre, gorre bangy sol yehreh, yehreh coupeh kaii, yehreh pur coupeh, mboum bi dafa am lu wekh, am lu vertah, ak lu nehteh ak lu honhu chi baaht bi ak chi dehnah bi ak chi lokhor bii.

Gis naa ay neek, ñaari neek yu mac. Maa ngee gis si ganaaw neek bi, ay garab, garab yaa ngi werta, si biir kër gi, am na bantë yu bari yu fa neekë ñu taxawal.